Ikibuga kirimo ibarabara bisize umutuku imirongo yera hagati nk'ibarabara umurima w'icatsi kibisi ivyuma vy'imiyaga nkuba inzu risakarishije amabati ibihome vyera n'ibara vy'umucungwe.

Ikibuga, c'umupira w'amaguru, gisize ibara ry'icatsi kibisi, giciyemwo imirongo, isize ibara ryera; abakinyi b'umupira w'amaguru, bambaye imyambaro y'umutuku, y'icatsi kibisi, n'ibara rya roza, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, bisize ibara ry'icatsi kibisi, ibiti, n'uruhome rwubakishijwe, amatafari aturiye.

Intebe zikozwe mubiti imeza zikozwe mu biti ububati bikozwe mu biti no mu vyuma ibitabo bifise ibara ry'icatsi kibisi, ubururu, umutuku, ibara ryera uruhome rusize ibara rivanze icatsi kibisi n'ibara ryera.

Intebe zubatswe mu biti no mu vyuma amameza yubatse mu biti no mu vyuma hasi hasize isima uruhome rufisi ibara ryera ni ry'icatsi kibisi amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Intebe zikozwe mu vyuma zifise ibara ry'umutuku imezap zikozwe mu biti no mu vyuma hasi hasashe amakaro, uruhome gwera ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rurera umuryango ukozwe mu vyuma.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, amameza akozwe mu biti no mu vyuma hasi hasize isima ifise ibara ry'umuhondo ibikingi bisize ibara ryera amadirisha akozwe mu vyuma asize ibara ryicatsi kibisi n'ayatukura, urusenge rusize ibara ryera.

Amameza asize ibara ry'umutuku y'umuhondo y'ubururu intebe zisize ibara ry'ubururu ikintu gishashe hasi gifise amabara y'icatsi kibisi y'umutuku y'umuhondo hasi hashashe amakaro uruhome rurera ibintu bitanga umuco hejuru uru rusenge rurera.

ibarabara ririmwo imodoka y'ubururu imodoka yirabura igiti uruzitiro rwubakishijwe ibyuma bisize bibarage irabura inzu igeretse kabinri ifitse ibikingi bishinze n'ibikitse bisize barag ryera.

Ikibuga kirimwo umurima w'icatsi kibisi ,uruzitiro rw'amashurwe y'icatsi kibisi, amabara yera yirabura, inzu ifise ibikingi bishinze bisize ibara ryera, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma bisizi ibara ryera, inkingi isize ibara ry'umutuku ,umurongo ukitse usize ibara ryera.

Umurima, w'icatsi kibisi, amashurwe, ibiti, inzu yubakishije, amatafari aturiye, amadirisha, akozwe mu vyuma, asize ibara ry'ubururu, n'ibara ryirabura, uruhome, rusize ibara, ry'umuhondo n'iryera.

Ububati bukozwe mu vyuma bisize amabara atandukanye harimwo ibara ryirabura ibitabo bifise amabara y'umuhondo, y'icatse kibisi, y'umutuku yera na y'ubururu, hasi hasize isima, igihome cera umurongo ukitse wirabura.

Intebe zikozwe mu biti hasi hasize isima akabati gakozwe mu biti, ikibaho, amatafari aturiye urusenge rwubakishijwe amabati n'ivyuma amadirisha afise amabara y'icatsi kibisi, y'ubururu na y'umutuku.

Igisohora amashusho y'ivyigwa intebe zikozwe mu biti no mu vyuma ama mezi akozwe mu biti no mu byuma ibisharizo biri hejuru ifs amabara y'ubururu y'icatse kibisi nay'umutuku ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rwera ububati bukozwe mu biti hasi hari isima uruhome rwera.

Umukeka w'ikizungu ushashe hasi ufise ibara ry'ubururu ,imeza zifise ibara ry'umucungwe, intebe zifise ibara ry'umutuku ,n'igirabura uruhome rwera ,amabara ari ko ruhome ry'umuhondo y'icatsi kibisi, n'ubururu ibisharizo hejuru ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rwera.

Umurima w'icatsi kibisi ivyuma abana bakiniramwo bisize amabara y'umuhondo y'uburru n'ibara ritukura, inzira yubakisha amatafari ,umuhora wubakishije amabati ,uruhome rusize ibara ryera.

Akabati gakozwe mu vyuma gasizwe ibara ryirabura ibitabo bifise amabara y'umuhondo y'ubururu yera y'umutuku, isima isize ibara ry'umuhondo, uruhome rwera n'ibintu bitanga umuco.

Akazu kasugumwe kubatse mu buryo bw'ikizungu, uruhome rusize ibara ryera n'iry'umuhondo, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo, ikintu co gutamo imyavu aho bakarabira hasi hubakishijwe isima.

Ububati, bukozwe mu biti, n'agakoze mu vyuma, gasize ibara ryera, ibitabo bifise amabara, atandukanye; ayirabura, ay'umutuku, ay'ubururu, ayera, ay'umuhondo; uruhome rwera, urusenge rusize, ibara ryera.

Ibarabara ririmwo umuntu yambaye impuzu irimwo amabara yera, yirabura y'umutuku isakoshi ,umuvo ubakishijwe isima n'amatafari hirya y'umuvo hari umurima w'icatsi kibisi hiya y'umurima hari uruzitiro ruriko umwidondoro w'ishure hirya yuruzitiro ruzitiro hari ibiti ishure risakarishijwe amabati.

Intebe zikozwe mu biti meza zikozwe mu biti no mu byuma igitabo ku meza hasi hubakishijisima ububati buri mu bitabo by'amabara atandukanye ayera ay umutuku na y'ubururu, idirisha ryubakishijwe ivyuma ibitambara biri ku idirisha ifisibara ry'ubururu bidargera ibintu bitanga umuco.

Ibitanda bigeretse kabiri bikozwe mu vyuma, amamatera, amashuka arimwo amabara yera n'ayirabura, imisego, uruhome rusize ibara ry'umuhondo, urusenge rusize ibara ryera n'iry'umuhondo.

Amakaro hasi intebe ibara ry'umutuku icatsi kibisi ni byibara ry'umutuku rivanze n'iry'ubururu yoroheje amakaye ku meza ivyuma vyingurukana bumenyi uruhome rwera.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti, amasakoshi y'ibara rya roza n'iyirabura, ibikingi vy'umuryango bisize ibara ry'icatsi kibisi, amatafari aturiye, imirongo ishinze ibiti isize ibara ryera, ibintu bitanga umuco isakarishije amabati.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, abakinyi bambaye imyambaro itukura n'icatsi kibisi, ingazi zubakishijwe amatafari, hirya hari abarorerezi bambaye imyambaro itandukanye.

Igikoresho singurukana bumenyi igikoresho gifasha guharura amafaranga ikaye ikaramu zirabura ivyo umutuku ibipapuro n'imeza yirabura.

Amakaru hasi imiryango ikozwe mu vyuma ibitanda bigeretse bikozwe mu biti bisize ibara ry'ikiniga amamatera yera na y'ubururu uruhome rwera.

Inzu icafye hasi imirongo y'ubururu n'iyirabura ibintu bitanga umuco hejuru kubihome bifise amabara yera biriko imirongo ikitse yirabura iyera n'iy'umuhondo.

Ubu bati burimwo ibitabo vyo gusoma bifis' amabar' atandukanye y'umutuku, yera n'ubururu, akaba gasize ibara ryera idari ryera hejuru hari ibintu bitang' umuco.

Ishure, ririmwo intebe zikozwe mu biti, hasi hasizwe isima, imbere hari ikibaho cirabura, uruhome rusize ibara ry'umuhondo, umuryango ukozwe mu vyuma, idari risize ibara ryera.

Intebe ikozwe mu giti, imeza ikozwe mu giti, akabati gakozwe mu giti gasize ibara ry'ubururu, hasi hasize isima, uruhome rwera, amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu.

Ibitanda bikozwe mu vyuma biragerekeranije imatera zishashweko ibitambara vy'ubururu uruhome bufise ibara ry'icatsi kibisi n'igera umuryango ukozwe mu biyo n'ivyuma.

Uruhome rumanitsweko impapuro ziriko ibicapo bitandukanye biriko amabara y'umutuku, amabara y'icatsi kibisi, iry'umuhondo, ibara ryera n'iry'umutuku, iry'ubururu, ibiti n'ibindi bisharizo.

Ibintu vyo kubika impapuro bifise amabara atandukanye ,ibara ry'icatsi kibisi ,ibara ry'ubururu, ibara ryirabura ,ibara rya roza ,ibara ry'umutuku, ibara ry'umucungwe, n'ibara ry'umuhondo.

Ingazi, zubakishijwe isima, n'amabuye, ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, imirongo ishinze n'iyikitse, isizwe ibara ryera, isakarishijwe amabati.

Ikibuga giciwemwo imirongo itukura abantu bambaye imyambaro yirabura n'itukura inzu igerekeranye gatanu inkingi zishinze ni zikitse zisize amabara yera nayu muhondo.

Umuhora ubakishije isima hasi bikingi bigize uumuhora bisize ibara ry'ubururu ibaratishije amabati umurima urimwo ivyatsi n’amashugwe inzu yubakishije isima n'umucanga ibaratishije amabati.

Itanki yirabura ,ishure ryubakishije amatafari aturiye ,imirongo ushinze n'uwukitse usize ibara ryera ,imiryango ikozwe mu vyuma ibaratishijwe amabati, hirya hari umurima w'ivyatsi n'ibiti.

Kukibuga c'umupira w'amaboko gicafemwo imirongo yera imwe amabara y'umutuku na y'ubururu hirya hari kibuga kandi kirimwo mu murima w'icatsi kibisi umuntu yambaye imyambaro yirabura cubakishijwe n'ivyuma.

inzu ifise imiryango ikozwe mubiyo n'umuvyuma isizwe ibara ryera igufuri yirabura amatafari aturiye hasi hasize isima.

Ishure rigeretse kabiri rifise umwidondoro hejuru, inkingi zawo zirashinze zongera zikitse zisize ibara ryera, ingazi zisize ibara ry'umutuku, ibarabara, umurima w'icatsi kibisi n'ibiti.

Umurima w'icatsi kibisi ,abakinyi b'umupira w'amaguru bambaye imyambaro yera ,y'umutuku ,yirabura ,y'ubururu ,umupira ,ibiti ,uruzitiro rw'amashugwe.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma , hasi hubakishije isima , amadirisha akozwe mu vyuma , uruhome rwera, hejuru hari ibintu bitanga umuco.

Uruzitiro rw'ivyuma hirya y'uruzitiro hari utubuye n'izindi nzira zidafise amabuye hirya yaho hari umurima w'icatsi kibisi ibiti inzu zubakishije amabati asize ibara ryagahama asize ibara ryera ku ruhome.

Ibishusho bitandukanye bimanitse ku ruhome vy'amabara y'umutuku, icatsi kibisi, y'ubururu, n'ayandi, ivyuma bitanga umuco hejuru, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, hejuru ku meza hari impapuro, hasi hubakishijwe amakaro.

Imeza zikozwe mu biti hejuru acafyeko umusaraba n'ibara ry'umutuku intebe zikozwe mu biti i gihome gifise ibara ryera numutuku amadirisha akozwe mu vyuma.

Inzu y'uburiro, isakarishijwe amabati n'ivyuma, intebe zikozwe mu biti, no mu vyuma; imeza, zishashweko ibitambara vyera, uruzitiro rw'amashurwe, n'ibiti.

Ibitanda bigeretse kabiri bikozwe mu biti imatera yera iyo ubururu iyirabura hasi hasakarishije amakaro umuryango uruguruye mu bihome birera idari rirera.

Ibikoresho vy'ingurukanabumenyi, icuma gisohora amashusho y'ivyigwa, ikibaho cirabura, intebe ikozwe mu vyuma no mu biti, uruhome rwera, idari ryera, n'ibintu bitanga umuco.

Intebe, zikozwe mu biti, hasi hasize isima, igihome gisize ibara ryera, amadirisha akozwe mu vyuma, asize ibara ryera, ikintu gitanga umuco.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gicafyemwo imirongo yera, hasi inzu yubakishijwe isima n'imicanga, amabara yirabura n'ayera ari ku kibuga ,amadirisha yubakishijwe ivyuma asa n'ubururu, bisakarishijwe amabati y'icatsi kibisi.

Umurima urimwo amashugwe, uruzitiro ruriko umwidondoro w'ishure ryubakishijwe isima n'umucanga, rusize ibara ryera, ruriko n'ivyuma bisize ibara ryera, hirya y'uruzitiro hari igiti.

Akazu ka sugumwe kubatse mu buryo bw'ikizungu, imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ryirabura, amakaro yirabura hasi n'ayandi asa n'ubururu, amakaro yera ku ruhome, hejuru hari uruhome rw'ibara ry'ubururu, ubukarabiro bw'ikizungu.

Intebe zikozwe mu vyuma itumeza dukozwe mu giti no muvyuma hasi hasize isima yirabura ku ruhome hari ibintu bimanitse vy'amabara y'icatsi kibisi y'umuhondo iy'umutuku na yandi mabara atandukanye uruhome rusa n'umuhondo idari rirera.

Intebe zikozwe mu biti, imeza zikozwe mu biti no mu biyo, ibintu bitandukanye biteretse ku meza, intsinga z'umuyagankuba, akabati kagerekeranye, uruhome rwera n'uruhome rusa n'umuhondo.

Inzu ifise amakaru hasi bubati bukozwe mu biti burimwo ibitabo vy'amabara atandukanye ayo umutuku catsi kibisi ubururu na yera hejuru ni dali ryera hari n'ibintu bitanga umucu.

Ikibanza badandarizamwo ibikinisho vy'abana bitandukanye bifise amabara atandukanye amabara y'umutuku amabara y'umuhondo amabara y'icatsi kibisi amabara yinginagina ibintu bitanga umuco hejuru.

Umuvo wubakishijwe amatafari akozwe mu mucanga n'isima, umurima urimwo amashurwe, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, umusenyi n'isima, inyuma hariyo igiti.

Akazu ka si rumwe ko mu buryo bw'ikizungu hasi hubakishije amakaro umuryango umwe uryame hasi imiryango ikoziwe mu vyuma isize ibarae gera.

Akazu ka sugumwe gafis'imiryango ikozwe mubiti hambavu y'imiryango hari ivyuma bisize ibara ry'umutuku , ibihome vyubakishijwe amatafari aturiye.

Akazu ka surwumwe, ko mu buryo bw'ikizungu, hasi haracafuye, ku mpande, hari amakaro, arimwo amabara yera, n'ay'ubururu, uruhome rusize ibara ry'umuhondo, sakarishije amabati.

Abakinyi b'umupira w'amaguru bambaye imyambaro itukura imuhondo yirabura umurima w'icatsi kibisi ibiti abarorerezi bambaye imyambaro itandukanye inzu zibakishije amatafa raturiye umirongo i kitsi si zibaragyera sakarishijwe n'amabati.

Ingazi zubakishijwe amatafari inzu zigeretse kabiri zisuba ikingi zubakishijwe amatafari aturiye uruzitiro ruri ku nzu rwubakishijwe ivyuma umuntu yambaye inyambaro yera y'iyirabura.

Imeza zikozwe mu biti no mu byuma intebe zikozwe mu biti no mu byuma hasi hashashe makaro ibishisharizo biri ku meza bifise bara yubururu ibishisharizo bitandukanye bifise amabara y'ubururu icatse kibisi y'umuhondo y'umutuku n'ayandi mabara idari rirera ibintu bitanga umuco.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma meza zikozwe mu biti no mu vyuma intebe zishaje n'imeza zishaje isima uruhome ruriko ibara ry'ikigina n'ibararyera.

Abantu bambaye imyambaro irimwo amabara yera, yirabura n'ubururu. Inzu yubakishijwe amatafari aturiye afise umurongo ushinze n'uwukitse usize ibara ryirabura, umuryango ukozwe mu vyuma, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Abagabo batatu bambaye imyambaro irimwe amabara yirabura ayera n'ubururu hasi hashashe amakaro umurongo ukitse hepfo w'ibara g'ikiniga umurongo ushinze rusizibara yirabura umuryango ukozwe mu cuma amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo amatafari aturiye.

Umukeka w'ikizungu ushashe hasi ufise ibara ry'umutuku ibindi bintu bifise amabara yera yirabura ivyuma byingurukana bumenyi ibipapuro vyanditseko ivyigwa uruhome rwera hasi hasize isima.

Abantu bambaye imyambaro yera amakaramu ,amakaye, amameza akozwe mu makaro, inkingi zisize ibara ryera n'ibara ry'umuhondo, ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rusize ibara ryera.

Ama meza akozwe mu biti ,asize ibara ryera ,ivyuma vyingurukana bumenyi ,ububati bukoze mu biti n'ibiyo uruhome rwera ,ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rusize ibara ryera.

Abagabo bambaye imyambaro y'amabara yera, yirabura, y'ubururu ,hasi hashashe amakaro yera ,umwango ukozwe mu vyuma, amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma uruhume gubakishijwe n'amatafari aturiye.

Imeza isize ibara ryera, ivyuma vyingurukana bumenyi, ibintu biri ku meza bifite amabara y'icatsi kibisi n’ayumutuku, amakaye ku meza, umuntu yambaye imyambaro yera yambaye ibintu mu ntoke by'amabara y'ubururu, ikaramu mu ntoke ama menshi, mu mutwe.

Imeza ikozwe mu vyuma ifise ibara ryurabura intebe ikozwe mu vyuma ifise ibara ryirabura hasi hashashamakaro akaba ati gakozwe mu biti no mu byuma gasiz'amabara atandukanye ibitabo ibintu bibika impapuro uruhome rwera urusenge rusize ibara ryera.

Icuma c'ingurukana bumenyi, imeza isize ibara ryera, ibintu biri ku meza bifise amabara y'umutuku na y'icatsi kibisi, umuntu yambaye imyambaro yera mu ntoke afise yambaye ibintu vy'amabara y'ubururu, amakaye ikaramu, afise amameshi ku mutwe.

Abantu, bambaye imyambaro yera n'iyirabu, ivyuma bihingura, imeza ikozwe mu biti no mu vyuma, ikaye, uruhome rwera.

Abantu bambaye imyambaro yera mu mpojy'imamabarahyirabura ubururu amakaro yera umuryango ukozwe mucuma amazirisha akozwe mu biyo n'ivyuma amatafari aturiye.

Abantu bambaye imyambaro yera , bambaye ibintu mu ntoke , imbere yabo hari icuma, imeza isize ibara ryera ,iterefone iri kumeza, ikaramu. Ifise amameshi, akabati, hejuru y'akabati hari amakarato ,uruhome rusize ibara ryera .

Umukobwa yambaye imyambaro yera, yambaye ibintu mu ntoke vy'ubururu, ikaramu mu ntoke, ikaye ku meza, imeza isize ibara ryera, ivyuma vy'ingurukana bumenyi , ibintu biri ku meza bifise amabara y'icatsi kibisi n'ay'umutuku.

Ibikoresho by'ingurukana bumenyi umeza sizibaragera emakaye ku meza umuntu yambaye imyambaro yera bafise ibintu muntoke by'ubururu ikaramu amarori ibintu biri ku meza bifise amabara y'icatsi kibisi n'ayumutuku

Abantu batatu bambaye imyambaro, harimwo iyera, yirabura, y'ubururu, amadirisha akozwe mu vyuma y'ibiyo, umwango ukozwe mu vyuma, imirongo ishinze n'iyikitse ifise ibara ryirabura, amatafari aturiye.

Intebe ikozwe mu giti imeza ikozwe mu makaro, hejuru hari intsinga z'amabara y'ubururu, ay'umutuku n'ay'icatsi kibisi ,akabati gakozwe mu giti ,amatafari aturiye ,imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera.

Intebe zikozwe mu biti, imeza ikozwe mw'isima n'amakaro, umuntu yambaye impuzu yera, igihome cubatswe n'amatafari aturiye, imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amadirisha akozwe mu vyuma.

Imeza zikozwe mu biti, amakaro hasi, ivyuma biri hejuru ku meza, uruhome rwera, amadirisha yubakishijwe n'ivyuma n'ibiyo, idari ryera n'ibintu bitanga umuco.

Abantu bambaye imyambaro yera yirabura, n'iy'umuhondo, ibirato, amakaramu, amakaye uruhome rusa n'umuhondo amadirisha yubakishijwe ivyuma.

Imeza zubakishijwe amakaro, intebe zubakishijwe ibiti, impome zubakishijwe amatafari aturiye, imirongo ishinze n'iyikitse ifise ibara ryera, idari ryera, ibintu bitanga umuco, amadirisha yubakishije ivyuma n'ibiyo, n'ibitambara vy'ubururu biri ku madirisha.

Abantu bambaye imyambaro yera bafise amacupa mu ntoke bambaye ibintu mu ntoke bafise udufukamunwa imeza ikozwe mu biti amacupa ari ku meza utuntu tw'amabara y'ubururu ari ku meza amabara y'umutuku uruhome rwera amadirisha akozwe mu byuma.

Igitambaro gishashe ku meza gifise amabara yirabura na yera ibitabo biri ku meza bifise amabara yirabura y'umutuku y'umuhondo y'ubururu na yera, uruhome rusize ibara ry'icatsi kibisi, ibipapuro bimaditse ku ruhome vyera n'ibifise amabara y'umuhondo, urusenge rusize ibara ryera.

Akabati gakoziwe mu biti ibintbibika impapuro fise amabara yirabura y'ubururu icatse kibisi na y'umuhondo igihome cera ibitabo bifise amabara y'umuhondo nkayandimabara atandukanyi.

Intebe ikozwe, mu biti, imapuro ziri, ku ntebe, akabati gakozwe mu vyuma ,ibitabo vy'Amabara atandukanye ,y'ubururu ,yera, y'umutuku, nayicatsi kibisi.

Ububati burimwo ibitabo vy'amabara y'umuhondo ,y'ubururu, atukura ,eeee amakarato ,imatera, amatafari aturiye ,umurongo ukitse usize ibara ryera.

Intebe, zikozwe mu biti, imeza zikozwe mu biti; hejuru ku meza, hariho igipapuro, isakoshi, amacupa y'amazi; umuntu yambaye, imyambaro y'ubururu; akabati, gakozwe mu giti, karimwo ibitabo; uruhome rwera.

Amameza akozwe mu biti asize ibara ryirabura hejuru udupapuro twera hejuru ku meza intebe zikozwe mu vyuma akabati gakozwe mu biti amabara y'icatsi kibisi y'ubururu ubibintu bitanga umuco hejuru urusenge rurera.

Ama meza akozwe mu biti hashashe ko ibitambara vyera, intebe zikozwe mu biti hasi hashashe isima, ikibaho uruhome rwera amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma.

Uruzitiro rw'amashugwe y'icatsi kibisi umurimu w'icatsi kibisi , ah'abantu bakinira harimwo amabara y'ibara ry'umucungwe ,icatsi kibisi ,umutuku, hirya hari ibiti.

Intebe zikozwe mu biti ,ama meza akozwe mu biti ,akabati gakozwe mu biti, ikibaho ,uruhome rusize ibara ryera ,n'ibara ry'ikiniga, ibintu bitanga umuco hejuru ,amadirisha akozwe mu biyo no mu vyuma.

Umuvo, ufukishijwe ingazi ikozwe mu vyuma, umurima w'icatsi kibisi, inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isakarishije amabati, asa n'ubururu; hirya hari ibiti, amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ivyatsi uruvuma abana bakinirako rw'ubakishijwe mu biti bifise amabara y'umuhondo n'ayicatsi kibisi igiti kiri murico kibuga hirya yaho hari ibindi biti.

Ikibuga c'ubukiniro bw'abana, kirimwo amabara y'umutuku, ayera, ay'ubururu, ay'icatsi kibisi, ibikinisho vy'abana vy'amabara y'ubururu, ivy'umuhondo n'umutuku, inzu zigeretse gatatu zifise ibikingi vy'amabara y'umucungwe, amadirisha akozwe mu vyuma.

Umurima w'icatsi kibisi , icuma gishinze hagati gifise amabara y'ubururu n'ayirabura, hirya hari uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, inkingi zisize ibara ryera, hirya y'uruzitiro hari ibiti.

Ikibuga, kirimwo umurima w'icatsi kibisi, harimwo uruvuma, abana bakinirako, rukozwe mu vyuma no mu biti; rusizwe ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umutuku, hirya, hari ibiti.

imeza ikozwe mu biti no mu vyuma hejuru hariko ibikoresho bitandukanye vy'abana bimenyereza mu mashure amakereyo yicatsi kibisi ibitabo vyo gusoma amakereyo y'amabara amakaramu n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoresha.

Uruzitiro rukozwe muvyuma ,rushushanijeko ibikoresho vyamashure yintango yokwimenyereza Igiti Ishure ry'ubakishijwe amatafari aturiye , umurongo ukitse urimwo ibara ryera.

Ishuri ryimyimenyerezo rifise ahabana bakinira bambaye imyamabaro irimwo amabara yera n'itukura, amabara yumuhondo, yicatsi kibisi hirya yaho hari ibiti.

Ingazi zikozwe mu makaro, uruzitiro rukozwe mu biti n'ivyuma bisize ibara ryera, ikintu co gutamwo umwanda gifise ibara ritukura, uruhome rufise ibara ryera.

Ikibuga cubakishije, isima n'umucanga, amashurwe, inzu zubakishije, isima n'umucanga, amadirisha akozwe mu vyuma, n'ibiyo, umurongo ukitse, usize ibara ryera, isakarishije amabati.

Ikibuga kirimwo, abantu bambaye imyambaro, y'umutuku, y'umuhondo, y'ubururu, n'iyirabura; uruhome, rwubakishije amabuye, ibirato, inzu zisakarishije, amategura, imirongo ishinze, isize ibara ryera, amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ishure ryubakishije amatafari aturiye, imiryango y'ivyuma isize ibara ry'umutuku amabati umurima w'icatsi kibisi inzu isakarishije amabati.

Ibarabara ryivu, uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye, rusizi bara ryera, zigeretse kabiri ,ifise imirongo ishinzwe n'ikitse, isizi bara ryera, amatafari aturiye, risakarishijwe amabati, ifise uruzitiro rwubakishije ivyuma ,bisiz'amabara y'umutuku.

Umuhora wubakishijwe isima hasi ,ibikingi bikozwe mu vyuma, bisize ibara ry'ibururu, uruhome rusize ibara ry'umucungwe ,ibara ryera ,n'ibara ryirabura ,imiryango ikozwe mu vyuma, isize ibara ry'ubururu, amadirisha akozwe mu vyuma, asize ibara ry'ubururu ,ibiti ,umurima w'icatsi kibise.

Uruzitiro rwubakishijwe ivyuma ,umuryango wurwo ruzitiro, ukozwe mu mabati n'ivyuma, usiz ibibara ry 'icatsi kibisi, umurima w'icatsi kibisi ,inzu yubakishijwe amatafari aturiye ,isakarishijwe Amabati.

Imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, zifisemwo amabara y'umutuku n'ay'umuhondo, ibitabo ku meza, ikibaho gifise ibara ry'icatsi kibisi, igihome gisize ibara ryera.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bikeya, ikigazi, ibiti, ishure rifise imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ry'ubururu, amatafari aturiye isakarishije amabati isizibara ry'umutuku.

ishure ririmwo abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye intebe zikozwe mu biti isima ya bomaguritse hasi, ikibaho, amatafar aturiye amadirisha akozwe mu byuma n'ibiyo.

Umuhora hubakeshije isima hasi hasi hasize ibara ry'umutuku ibikingi bifise ibara ry'umucungwe uruzitiro rwubatswe mu vyuma bisize ibara ritukura umuvo wubatswe mu mucanga n'isima, amashugwe uruhome rwubakishije amatafari aturiye ibiti n'amabati.

Ikibuga kirimwo abantu bambaye imyambaro yera yirabura n'abandi mabara atandukanye, ibiti, inzu yubakije matafari aturiye ,amadirishi akozwe mu vyuma bisakarishijwe amabati.

Ikibuga, kirimwo imyanda, ivyatsi, ikigazi, ibindi biti, amatafari aturiye, imirongo ishinze, n'iyikitse, isize ibara ryera; isakarishijwe amabati, imiryango ikozwe mu vyuma, isize ibara ry'ubururu; amadirisha akozwe mu vyuma.

Akabati kageretse gakozwe mu biti, amasakoshi afise ibara y'irabura y'umutuku y'ubururu, ibirato bifise amabara yera yirabura y'ubururu, uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye umurongo ukitse ufise ibara ryera.

Ikibuga kirimo amabuye ivyatsi igiti c'ivoka uruzitiro rwubakisha amatafari n'isima umuhora wubakishijwe ivyuma bisizwe ibara ry'ubururu inzu yubakishijwe amatafari aturiye.

Umuvo, wubakishijwe isima, n'umucanga; amadirisha, yubakishije akayungiro; ivyuma, bisize ibara ry'ubururu, hamwe n'ibiyo; amatafari aturiye, imirongo ishinze, n'iyikitse, isize ibara ryera, umuryango, ukozwe mu vyuma, usize ibara ry'ubururu.

Ikibuga kirimwo ibiti inzu zakarishije amategura n'amabati inzu geretse kane ifise imirongo ishinze n'ikitse isizi bara ryera amatafari aturiye amadirisha y'ibakeshije ibiyo n'ivyuma.

Ikibuga kirimwo ahantu baturirira ibintu bibi umuntu yambaye imyambaro y'umutuku igitambaro cera, indobo ifise icatsi kibisi, ibiti vy'ibigazi, abanyeshure, umuntu yambaye umwambaro w'icatsi kibisi n'uwirabura, amashuri asakarishije amabati yubakishijwe n'amatafari aturiye.

Abana bambaye imyambaro itukura, yera, y'ubururu, y'icatsi kibisi amamenshi, uruzitiro rusize ibara ry'umuhondo ruriko ibipapuro vy'icatsi kibisi, bitukura, n'ubururu.

Imeza y'icatsi kibisi hasi ihubakishije amakaro yera imirongo ishinze n'ikitse ifise ibara ryirabura uruhome rw'ibara rya roza n'ibara ryera.

Ivyatsi, amashugwe, uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye mu mirongo ishinze n'ikitse isize ibara ryera imiryango ikozwe mu vyuma, amadirisha akozwe mu vyuma umurongo ukitse usize ibara ryera amabati asize ibara ry'umutuku.

Ikibuga, kirimwo abanyeshure, igiti c'umwembe, umuvo, wubakishijwe isima, n'umucanga; ishure rifise, imirongo ishinze, ifise ibara ry'ubururu, n'imirongo ikitse, ifise ibara ryera; amatafari aturiye, isakarishijwe amabati, asize ibara, atukura.

Akabati kageretse kakozwe mu biti, ibitabo bifise amabara y'ubururu, icatsi kibisi, umutuku, ibara gera, ibara ry'umuhondo, uruhome rufise ibara ryera.

Ikibuga, kirimwo abanyeshure, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rifise amabara, y'icatsi kibisi, yera n'ay'umutuku; ishure rifise imirongo ikitse, n'iyishinze, isize ibara ry'icatsi kibisi, amatafari aturiye, isakarishije amabati, asize ibara ry'umutuku.

Ikibuga, kirimwo ivyatsi, uruzitiro rusize ibara ryera, inzu zubakishijwe amabati, asize ibara ry'icatsi kibisi, amabati yera; imirongo ikitse, y'ubururu; amatafari aturiye.

Abanyeshuri, bambaye imyambaro yera, y'icatsi kibisi, yirabura; isakoshi yirabura, intebe zera, umwigisha, yambaye ishati y'igitenge, irimwo amabara y'umutuku, yirabura, y'ubururu, ikibaho kiriko ibiharuro, uruhome rwera.

Ikibuga, kirimwo abantu, bambaye imyambaro yera, y'umutuku; amashurwe, amatafari aturiye, inzu ifise igihome cera, inkingi zishinze, n'izikitse, zisize ibara ryera, uruzitiro, rukozwe mu vyuma, isakarishijwe amabati.

Intebe zikozwe mu biti, ububati bukozwe mu biti hasi hasize isima, ikibaho, uruhome rwera, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo isakarishije ivyuma n'amabati.

Ikibuga, kirimwo ivyatsi, umuntu yambaye, imyambaro yirabura, ivyuma bishinze hagati, amashure yubakishije, amatafari aturiye, hasi hari umurongo wirabura, imirongo ishinze, n'iyikitse, isize ibara ryera, isakarishije amabati.

umuhora wubakishije isima n'umucanga hasi ibikingi vy'ivyuma bisize ibara ry'ubururu bibaratishije amabati uruhome gwubakishije amatafari aturiye umuvo wubakishije isima n'umucanga ikibuga k'irimwo abantu bambaye imyambaro imwe amabara yirabura yera atukura ivyatsi n'inzu zisakarishije amatigura.

ikibuga gicafyemwo imirongo y'ubururu yera n'itukura abakinyi b'umupira w'amaguru bambaye imyambaro y'icatsi kibisi imyambaro yera itukura yirabura ibirato vyera n'ivy'irabura uruhome gwubakishije amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo abanyeshure, abanyeshure babiri bariko baduhuze amabendera ibendera rimwe n'ibendera ry'igihugu c'uburundi ifise amabara y'umutuku yera r'icatsi kibisi, uruhome rusizi baragera ibiti hirya y'uruzitiro hari inzu zubakeshijwe amategura n'amabata asize ibara ritukura.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'icatsi kibisi ,y'ubururu ,yera, y'umutuku ,yirabura, uruhome ruriko amabara y'icatsi kibisi ,yubururu ,y'umutuku na y'umuhondo yirya y'uruzitiro hari ibiti.

Ibarabara ry'ivu, uruzitiro rukozwe mu vyuma, umuryango w'uruzitiro, ukozwe mu mabati, n'ivyuma, ibikingi vy’uwo muryango, bikozwe n'amatafari aturiye; umurima w'icatsi kibisi, amashure, yubakishijwe amatafari aturiye, amadirisha, akozwe mu vyuma, amabati, asize ibara ry'umutuku.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, abana bambaye iniforome, umurima urimwo ibitegwa, ibiti, amashuri yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati asize ibara ry'umutuku.

Intebe zikozwe mu biti, amasakoshi yirabura, ayasa n'ibara ry'iroza ,hasi hasize isima , imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, ibikingi vy'umuryango bisize ibara ry'icatsi kibisi, bisakarishije amabati.

Ibarabara ririmwo umuntu yambaye ibirato ,umuvo wubakishijwe amabuye ,umurima urimwo ivyatsi ,ibiti ,inzu zubakishijwe amatafari aturiye zisakarishije n'amabati asize ibara ry'umutuku.

Inzu ifise igihome gisize ibara ry'umuhondo riko ibisharizo vy'ibicapo nhina nasi abantu bambaye imyenda y'umuutuku n'ibindi bisharizovya yandi mabara atandukanye abantu bambaye imyambaro y'umutuku yera y'ubururu n'ibitambura.

Ikibuga kirimwo umuhora wubakishijwe ivyuma sizibara ry'ubururu sakarishije amategura ibiti y'igihari y'amashure yibakishijwe amatafari ituriye sakarishijwe n'amategura.

Imeza zikozwe mu biti, intebe zikozwe mu biti, ibitabo biri ku meza bifise amabara atandukanye y'umutuku ,yirabura ,ayera ,ay'icatsi kibisi n'ibindi akabido abantu bambaye imyambaro yera ,urubaho rwirabura, amadirisha.

Intebe zikozwe mu biti, amameza akozwe mu biti, igitambara gishashe ku meza gifise urwatsi rubisi, igipapuro kiri hejuru ku meza, imiryango yubatswe mu vyuma isizwe ibara ry'ubururu, uruhome rufise ibara ry'icatsi kibisi.

Ikibuga kirimwo ishure rifise amadirisha yubakishijwe ivyuma n'ibiyo, ivyuma bisize ibara ry'ubururu, imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ry'ubururu, imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, ibaratishije amabati.

Ikibuga kirimwo ivyatsi ibiti ,inzu y’ubakishijwe amatafari aturiye ,imirongo ishinze n’iyikitse isize ibara ryera ,umuryango ukozwe mu cuma ,amadirisha akozwe mu vyuma ,ibiti ,inzu zibaratishije amabati.

Uruzitiro gwubakishije isima n'umucanga ,hejuru hariko urutsinga, irembo ry'urwo ruzitiro rubatswe mu vyuma, inzu igeretse kane ifise imirongo ishinze n'ikyitse y'ibaragyera, yubakishije amatafari aturiye isakarishije amabati.

Ibarabara, ririmwo imodoka zera, n'izirabura, n'inzu zubakishijwe amatafari aturiye, ibiti, inkingi size ibara ryera, uruzitiro, rukozwe mu vyuma.

Amashure ashaje yubakishije isima n'umucanga imirongo ishinze n'ikitsisizi baragera umuntu yambaye impuzu rimwo amabara yirabura yera nayo umutuku ibiti amashuriatsi akarishije amabazi.

Ikibuga kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro yera ,y'ubururu ,niyicatsi kibisi , numutuku , amabendera ry'igihugu cu Burundi rifise ryicatsi kibisi numutuku n'iryera, nuruzitiro rufise ibara ryera, Igiti Hirya yuruzitiro hari amazu yubakishijwe amabati.

Intebe zikozwe mu biti n'ivyuma, hasi hari amakaro n'ikibaho kiriko ivyigwa, uruhome rufise ibara ry'umuhondo n'iry'umutuku.

Inzu irimwo intebe zikozwe mu biti hasi hasize isima y'umutuku ibikingi bisize ibara ry'umuhondo umwidondoro w'iyo nzu umurongo ukitse usize ibara ryera amatafari aturiye ibaratishije amabati.

Ibarabara, ririmwo abantu, bambaye imyambaro y'ubururu, bafise isakoshi; hirya y'ibarabara, hari ibiti n'ivyatsi, inzu, zubakishije amatafari aturiye; zisakarishije amabati, n'izindi zisakarishije amategura.

Umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ryera, umwidondoro w'ishure, umurongo ukitse usize ibara ryera, amatafari aturiye.

Ikibuga gishashemo amatafari akozwe mw'isima arimwo ayafise umutuku, icuma gishinze gifise ibara ryera n'iryirabura ,inzu zishaje zifise ibikingi bisize ibara ryera, uruhome rwera zisakarishije amabati ,ibiti, ibicu vy'imvura.

Ikibuga kirimwo ishure igeretse kabiri, inkingi zishinze n'izikitse zisize ibara ryera, amatafari aturiye, asakarishije amabati, uruzitiro rwubakishije ivyuma bisize ibara ritukura.

Ibarabara, ririmwo imodoka, abanyeshure, bambaye imyambaro y'umutuku, y'ubururu, yera, yirabura; uruzitiro rw'ishure, ruriko umwidondoro w'ishure, irembo ry'urwo ruzitiro, rukozwe mu vyuma, rusize amabara yera n'ay'umutuku.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, igiti umuhora wubakishijwe isima ufise inkingi z'ivyuma, amashure yubakishijwe amatafari aturiye umuntu yambaye impuzu zirimwo ibara ryera ikinga inkingi zishinze n'izikitse zirimwo ibara ryera.

Umuhora, ufise isima y'umutuku hasi, idari rirera, uruzitiro rugizwe n'ivyuma, bisize ibarary'umutuku, umuvo ukoreshejwe isima, n'umucanga, amashurwe ari hagati mu muvo, ikibuga kirimwo ibiti, inzu yubakishijwe amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ,ibiti ,inzu igerekeranye kabiri ,uruzitiro rukozwe muvyuma bisa n’umutuku ,ibikingi bishinze n’ibikitse bisize ibara ryera.

Ikibuga kirimwo ibyatsi abantu baruhukira uruzitiro rwubakishijwe ibyuma bisize amabara y'umutuku y'umuhondo nayibara ryaroza inzu ifise uruhome rw'icatsi kibisi n'ubururu.

bikoresho bitandukanyo byo kwandikwa bigizwe n'amakereyo y'amabara y'umuhondo n'ayumutuku amakaramu y'amabara atukura ibara ry'icatsi kibisi aibara ry'umuhondo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umutuku.

Ishure rifise umwidondoro hejuru .Inkingi zawo zisizi ibara ryera nirisa na oranje umurima w'ivyatsi ibiti imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ryirabura.

Ikibuga kirimwo ibombo ryubatswe mu isima n'umucanga .Umwana yambaye impuzu zubururu mupira arimwe amabara yera n catsi kibisi ibirato. Amashurwe inzu yubakishije amatafari aturiye imirongo ishinje n'ikitse isizibara ryera.

Abantu, bambaye imyambaro yirabura, yera, n'iyumuhondo, amasakoshi y'ubururu, yirabura, ivyatsi, ibiti, inzu zifise ibihome vyera, zibaratishije amategura.

Ikibuga kirimwo ibigazi umurima w'ivyatsi ishure ryubakishijwe amatafari aturiye imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera isakarishije amabati.

Intebe zikozwe mu biti, isima isize hasi, kibaho camenaguritse, uruhome rwera, amadirisha akozwe mu vyuma.

Umuhora urimwo intebe zikozwe mu biti, rusize isima hasi ku ruhande hari inkingi zisize ibara ryera, uruzitiro rwubatswe n'ivyuma, amadirisha akozwe mu vyuma, imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amatafari aturiye, isakarishije amabati.

Abanyeshure bambaye imyambaro itukura, yera, icatsi kibisi, ubururu, y'irabura, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo, uruhome rwera.

Ikibuga kirimwo ibiti binini, imodoka yera ,umuhora wubakishije ivyuma, n'amategura , ishure zubakishijwe ivyuma vy'ubururu, amategura, imirongo ikitse yera

Ikibuga kirimwo inzu igeretse kabiri ifise uruzitiro rukoze mu vyuma bisize ibara ry'umutuku, ibikingi bishinze n'ibikitse bisize ibara ryera, amatafari aturiye bisakarishije amabati.

Abanyeshuri bafise ishakoshi uruzitiruko rwe mu byuma sitzu ibara ry'ubururu ibara jyumutuku inzu geretse gatatu ifise inkingi zishinze n'izikitse uruhome rufise bara ry'umuhondo.

Icuma barirako umunyenga, abanyeshuri bambaye imyambaro yera, uruzitiro rw'amashurwe, ivyatsi, ivyuma bishinze inzu yubakishije amatafari aturiye isakarishije amategura, ibiti.

Ibarabara, uruzitiro rw'ubakishijwe isima n'umucanga, umwidondoro w'ishure: umuryango w'ishure wubakishijwe ivyuma, ishure rigeretse kabiri rigizwe n'ibikingi bishinze n'ibikitse bisize ibara ryera, amatafari aturiye, amadirisha y'ubakishijwe ivyuma

Inzu irimwo amameza akozwe mu vyuma no mu biti, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, uruhome rumanitseko ibintu vy'amabara atandukanye, y'umutuku, y'ubururu, n'ayicatsi kibisi, n'ayandi, ivyuma bitanga umuco.

Inzu igeretse kabiri ifise umwidondoro hejuru, imirongo ishinze n'iyikitse ifise ibara ryera, amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma, amatafari aturiye.

Ibarabara h'iryanohino yibarabara hari amabuye ivyatsi imbere yaho hari icuma c'uma y'agankuba inzu zubatse ziifise uruhome rwera ibiti n'ibicu vy'imvura.

Ikibuga kirimwo, amashure, Ivyatsi ,ibiti ,Amashure ageretse kabiri, afise ibikingi bifise ibara ryera n'igikiniga uruhome rusizi baragera, ibaratishije Amabati, akabido ,n'ingazi zubatse n' Amatafari.

Intebe, zikozwe mu biti, hasi hasize isima, urubaho, amatafari aturiye, amadirisha yubatswe mu vyuma, ibaratishije amabati.

Intebe zikozwe mu biti, imeza zikozwe mu biti, akabati karimwo ibitabo, urubaho rifise ibara ry'icatsi kibisi, isima hasi, amadirisha akozwe mu vyuma, umwango ukozwe mu giti.

Uruzitiro rw'ishure, umuryango w'urwo ruzitiro ukozwe mu vyuma, ishure rigeretse gatatu, rifise imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amatafari aturiye, risakarishijwe n'amabati.

Ikibuga kirimwo ishure rifise imiryango ikozwe mu vyuma ,amadirisha akozwe mu vyuma, amatafari aturiye ,imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, umurongo wo hasi usize ibara ry'ikiniga usakarishijwe n'amabati.

Ikibuga kiriko ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, amadirisha akozwe mu vyuma afise ibara ry'ubururu, hejuru hari icapa kiriko umwidondoro w'iryo shure ,uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, hirya hari ibiti.

Umuvo ukozwe mwisima n'umucanga, umwana yambaye ikabutura n'umupira wirabura, umuhora ugizwe n'inkingi z'ivyuma n'amatafari aturiye ibihome vy'inzu byubakishije amatafari aturiye imirongo ishinze n'ikitse isizi bara ryera isakarishije amabati.

Umuhora urimwo umuntu yambaye imyambaro yera, n'iyirabura isima isize ibara ritukura, inkingi z'umuhora zikoze muvyuma amatafari aturiye, imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera.

Umuvo urimwo imyanda, ibiti, inzu yubakishije amatafari aturiye amadirisha akozwe mu vyuma asize ibara ryera, umurongo ukitse usize ibara ryera bisakarishije amabati.

Ikibuga kirimwo icapa, cerekana aho bashira imodoka, inzu yubakishijwe amabuye, n'amatafari aturiye; amadirisha yubakishijwe ibiyo, n'ivyuma; hirya no hino y'amadirisha, hasizwe ibara ryera.

Ikibuga, kirimwo amabuye mato mato, uruzitiro rwubakishijwe umucanga n'isima, akazu kubakishije umucanga n'isima, gasakarishije ibati; irembo ry'uruzitiro, rikozwe mu vyuma, bisize ibara ryera, intsinga z'umuriro.

Intebe zikozwe mu biti amaguru y'ivyuma asa n'icatse kibisi hasi hari amakaro uruhome rwera amadirisha akozwe mu vyuma isizibara ry'icatsi kibisi.

Ivyatsi urututiro gubakish ijisima n'umucanga rusizi baragera inzu igeretse gatatu iyubakisho amatafa raturiye ifise imirongo ishinzwe n'ikitse isizi baragera amadarisha akozwe n'ivyuma isakarishijwe amabati.

Ibarabara, igiti c'ishurwe, irembo rikozwe mu vyuma, inzu zisakarishije amabati, inzu igeretse gatatu ifise imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amatafari aturiye, imodoka yera, uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye n'ivyatsi n'ibiti.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, amashure yubakishijwe amatafari aturiye, imirongo ishinze n'iyitse isize ibara ryera, amabati, abantu bambaye impuzu z'icatsi kibisi.

Ikibuga kirimwo, ivyatsi, amashurwe y'icatsi kibisi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, n'umusenyi, n'isima; hejuru ku ruzitiro, hariko intsinga, hirya y'uruzitiro, hari ibiti.

Ikibuga kirimwo amashurwe inzu yubakishije matafari aturiye uruhome rusizi baragera bisakarishije amabati imirongo ishinze n'ikitse isize bara ryera.

amatafari hasi ivyatsi ibirato vy'icatsi kibisi vyirabura impuzu zera yirabura isakoshi inzu y'ibyatsi imirongo iikitse isizibara ryera amatafari aturiye.

Uruzitiro rw'amashurwe y'icatsi kibisi n'ayandi mashurwe y'amabara atandukanye umurima w'icatsi kibisi inzu ifise ibikingi bisize ibara ryera imirongo isize ibara ryera amadirisha n'imiryango ikozwe mu vyuma isakarishijwe amabati asize ibara ry'umutuku.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto, inzu igeretse kabiri ifise imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera amatafari aturiye uruzitiro rukozwe mu vyuma bisize ibara ryera risakarishijwe amabati.

Ikibuga kirimwo iki giti kinini uruzitiro rwubakishijwe isima n'umucanga inzu yubakijwe amatafari aturiye imirongo ishinze n'ikitse bisize ibara ryera ibikingi bisize ibara ryera bisakarishijwe n'amabati.

Ikibuga c'umupira w'amaguru umunyeshuri yambaye umwambaro wera wirabura ibirato vyirabura amashesheti yera umurima w'icatsi kibisi uruzitiro gubakishijwe amatafari aturiye amashurwe hirya y'uruzitiro hari ibiti.

Ikibuga kirimwo umuntu, igiti, inzu ifise imirongo ishinze n'iyikitse ifise ibara ryera, amatafari aturiye, isakarishije amabati; inzu isakarishijwe amategura, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, inzu igeretse gatatu, ifise inkingi zishinze n'izikitse zisize ibara ryera.

Intebe zikozwe mu biti, isima isizwe hasi, abanyeshuri bambaye imyambaro yera ,y'ubururu ,n'umuhondo ,umwigisha yambaye Umwambaro wirabura, ikibaho ,,uruhume rusizi bara ryera, amadirisha akozwe mu Vyuma no mu biyo.

Ikibuga kirimo ishure ryubakishije amatafari aturiye uruhome rusizi baragera ibiti isakarishije amabati uruzikiro rw'amashurwe umuntu inzu igeretse kabiri ifise inkingi zishinze n'izikitse disitse amabara yera.

Ikibuga kirimwo ivyatsi uruzitiro rw'amashurwe inzu zubakishije amatafari aturiye imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera ivyuma bisizi ibara ry'ubururu bisakarishije amabati.

Intebe zikozwe mu biti, izindi zikozwe mu biti n'ivyuma, akabati gakozwe mu biti. Hasi hashashe isima, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo, amatafari aturiye.

Umuntu yifashe ku kasagusagu yambaye imyambaro yera n'iyirabura ikibaho kiriko urutonde rw'ivyigwa uruhome rusizi ibara ryicatsi kibisi uruhome rusizi ibara ryera amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Imeza zikozwe mu biti no mu vyuma intebe zikozwe mu biti no mu vyuma hasi hasize isima umwango ukozwe mu vyuma amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma, ibintu bitanga umuco hejuru amatafari aturiye.

Uruzitiro rw'ishure rusizibaragera umwidondoro w'ijyoshure umuryango ubakishijwe uvyuma bisize ibara ry'ubururu amatafari aturiye ibiti bisakarishijwe amabati.

Ikibuga giciyemwo amabarabara arimwo utubuye dutoduto, imirima irimwo icatsi kibisi n'amashurwe; imodoka yera iri mw'ibarabara; inzu igeretse gatatu ifise inkingi zishinze n'iz'inkingi zisize ibara ryera; amatafari aturiye; isakarishije amabati.

Ikibuga kirimwo, ivyatsi, itangi yirabura, umuvo, wubakishijwe isima, n'umucanga; inzu iriko igicapo, c'ibendera ry'Uburundi, rigizwe n'amabara, y'icatsi kibisi, yera n'ibara ritukura; amatafari aturiye, isakarishijwe amabati.

Umuntu yambaye, umwambaro w'ubururu, umupanga, ibirato, isima isize ibara ry'umutuku, ibikingi bisize ibara ryera, n'iryirabura, ibihome bisize ibara ryera, ryirabura, n'ibara ry'umucungwe.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, ibiti, umuvu wubakishijwe isima n'umucanga, ibikingi ibisizi ibara ryera, icatsi kibisi, n'iyirabura, hirya y'ibiti hari inzu zubakishije amatafari aturiye, hamwe n'amabati asize ibara ry'umutuku.

Ibitanda bigeretse kabiri, amamatera ashashweko amashuka ari mw'ibara icatsi kibisi, imisego iri mu ibara ryera, idirisha ifise igitambaro cera, ibintu bitangwa umuco hejuru, urusenge rusize ibara ryera.

Amameza akoze mu biti no mu vyuma, hasiz ibara ry'umuhondo, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, abantu bafise uruhu rwirabura n'ugwera bambaye imyambaro y'ubururu, yera, n'iyumuhondo, hasi hashashe amakaro.

Ikibuga kirimwo ibendera ryu Burundi rifise abara ryicatsi kibisi ibara ritukura ibara ryera uruzitiro rw'amashugwe umurima w'icatsi kibisi inzu ifise imirongo ishinzwe n'ikitse isize ibara ryera amatafari aturiye isakarishije amabati.

Intebe zubatse mu biti n'ivyuma, hejuru hari impapuro hasi hasize isima uruhome rusiz ibara ry'umuhondo, ikibaho imbere ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rusize ibara ryera, amadirisha yubakishije ivyuma n'ibiyo.

Ikibuga kirimwo icapa ,kiriko umwidondoro w'ishure ,umurima ,w'icatsi kibisi ,nu w'amashugwe ,ibiti ,uruzitiro rw'amashugwe ,inzu yubakishije amatafa aturiye ,isakarishijwe amabati.

Ibarabara ryuruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye iruhanda y'uruzitiro hari ivyatsi uruzitiro rusize ibara ryera hejuru rusize ibara ryirabura ivyatsi biri hasi hirya yugwo ruzitiro hari ibitoke hamwe n'ibindi biti.

Ikibuga hirya y'ikibuga hari uruzitiro rwubakishije ivyuma, hamwe n'inkingi zubakishijwe amabuye, hirya y'uruzitiro hari inzu zubakishije amatafari aturiye, imiryango y'ivyuma isize ibara ryera isakarishije amabati ,hirya hari biti.

Amameza, akozwe mu biti, no mu vyuma; intebe, zikozwe mu vyuma, ivyuma vy'ingurukanabumenyi, icuma gisohora amashusho, y'ivyigwa; ibipapuro ku meza, uruhome rwera, idirisha, rikozwe mu vyuma n'ibiyo, igisenge kirera.

Intebe zubatse mu biti no mu vyuma, hasi hasize isima, hejuru hasakarishije amabati n'ivyuma, amadirisha akozwe mu vyuma, amatafari aturiye ikibaho imbere.

Ikibuga c'umupira w'amaboko imodoka yera niyirabura abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'umuhondo isakoshi uruzitiro gubakishijwe amatafaraturiye ishure rigeretse gatatu ifise imirongo ishinze n'ikitse isizi baragera amatafaraturiye yisakarishije amabati.

Abantu bambaye imyambaro yera ,y'ubururu ,intebe zikozwe mubiti ,Imeza zikozwe mu biti, n'ivyuma ,ibitambaro vyera bishashe ku meza ,ububati bukozwe mu biti ,ibitabo bifise amabara atandukanya yera ,na yirabura ,nayandi mabara ,uruhome rusizi bara yera.

Umuhora usizwe isima hasi umuntu afite isakoshi uruzitiro gubakeshijwe ibyuma bisiz ibara ry'umutuku ibikingi bisizi baragera usakareshijwe ivyuma n'amabati imirongo ishinze n'ikitsi isizi baragera amatafari aturiye amadirisha akozwe mu vyuma.

Imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma zifise ibara ry'umuhondo, isakoshi, abanyeshuri bambaye imyambaro yirabura y'umutuku, y'ubururu, yera, ibitambara vyo ku madirisha bifise ibara ry'ubururu amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo, uruhome rwera ibintu bitanga umuco.

Ikibuga kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro yera n'iyirabura, icapa kiriko imyidondoro y'Ishure, uruhome rufise imirongo ishinze, ibara ry'umuhondo n'iyikitse n'iyishinze isize ibara ryera, amatafari aturiye, urusenge rurera rusakarishijwe amabati.

Intebe, zikozwe mu biti, abantu bambaye imyambaro yera, y'ubururu; hasi hasizwe isima, amatafari aturiye, uruhome rusize ibara ryera, n'iryirabura, umuryango ukozwe mu vyuma; hejuru asakarishije ivyuma, n'amabati.

Ikibuga kirimwo ivyatsi imyanda, ivu ry'agahama, abantu bambaye imyambaro yera n’iyirabura, umucanga, ibiti, umurima w'icatsi kibisi, n'iyindi mirima.

Umuntu yambaye umwambaro urimwo icatsi kibisi wera n'umutuku, agafukamunwa, ikaramu, impapuro ku meza. Imeza y'ubatse mu biti no mu vyuma ibintu banweramwo amazi birimwo amabara y'icatsi kibisi nay'umutuku, uruhome rusize ibara ryera ikibaho amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Ikibuga kirimwo abakinyi b'umupira w'amaguru, bambaye imyambaro y'ubururu, yera, yirabura, y'umutuku, n'iy'umuhondo, umurima w'icatsi kibisi, uruzitiro rwugubakishijwe amatafari aturiye, hirya y'uruzitiro hari ibiti.

Intebe zikozwe mu vyuma, abantu bambaye imyambaro yera yirabura y'ubururu, amamenshi, ibirato, hasi hubakishije isima, imeza zifutse n'ibitambara vy'icatsi kibisi, uruhome rusize ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, ibintu bitanga umuco hejuru, zisakarishije amabati

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, hasi hasize isima ,abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'ubururu n'umuhondo ,uruhome rusize ibara ry'umuhondo ,ikibaho iyo madirisha ibakishije ivyuma n'ibiyo ,isakarishije ivyuma n'amabati.

Intebe zikozwe mu biti hasi hasizwe isima imeza ikozwe mu biti ishashweko igitambara gifise ibara ry'ubururu, ikibaho imbere imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amatafari aturiye, idari.

Ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye imyambaro yera, icatsi kibisi, yirabura ,ibirato vyera, ibirato vyirabura,, ivyatsi ,ibiti mu kibuga hirya hari inzu zisakarishije amabati, zikaba zubakishije n'amatafari aturiye.

Intebe zikowe mu biti, n'amameza akozwe mu biti, amakaye ku meza abantu bambaye imyambaro y'ubururu, yera ,y'umutuku ,y'umuhondo ,umwigisha yambaye umwambaro wera, ikibaho cirabura ,mu ruhome rwubakishijwe n'amatafari aturiye ,amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Umurima w'icatsi kibisi, n'iyindi mirima, ibiti, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, inzu zubakishijwe amabati, asize ibara ritukura, n'izindi zibaratishije, amategura; uruhome rusize ibara ryera.

Ingazi zubatswe mw'isima numucanga uruhome gw'ubakishijwe amabuye n'umucanga n'isima uruzitiro rw'amashure icatsi kibisi umurima w'icatsi kibisi urutsinga rw'umuyaga nkuba.

Intebe zikozwe mubiti no mu vyuma, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, abantu bambaye imyambaro itukura yera ,icuma gisohora amashusho y'ivyigwa ,uruhome rusizibara ryera n'iryirabura.

Ibarabara ry'ivu uruzitiro rwubakishije amabuye, amatafari ahiye amashugwe indani inzu zubakishije amatafari aturiye uruhome rwera zisakarishije amabati.

Umurima w'icatsi kibisi, ibiti, inzu yubakishije matafari aturiye, imirongo ikitse y'ibara ryera, imirongo ku madirisha isize ibara ryera, isakarishijwe amabati.

Ibigazi vyubakishijwe isima n'umucanga umurimo w'ichartsi kibisi amashugwe amabuye manini umuntu yambaye imyambaro yera n'iyirabura inzi igeretse kabiri imfise imirongo ishinze n'ikisisiz ibara ry'umuhondo amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ivyatsi uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye inzu ifise ibikingi bisize ibara ryera uruhome rwera amadirisha akozwe mu vyuma mu miryango ikozwe mu vyuma abantu bambaye imyambaro y'umuhondo n'inkofero zera icapa kiriko mwidondoro w'inzu.

Ikibuga kirimwo ivyatsi inzu y'ibara ryera, ibara ry'ubururu, ibigazi n'ibindi biti, uruzitiro rw'amashurwe inzu igeretse kabiri ifise inkingi zishinze zisize ibara ryera amadirisha akozwe mu vyuma, isakarishijwe amabati, imirongo ikitse isize ibara ritukura.

Utubati dukozwe mu vyuma dusizwe ibara ry'ubururu ibitabo bifise amabara atandukanye yera , y'umutuku, ayumuhondo, n'ayirabura, intebe ikozwe mu biti imeza ikozwe mu biti hasi hasizwe isima uruhome rusize ibara ry'umuhondo amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo, urusenge gubakishijwe isima rukaba rusizwe ibara ryera.

ikibuga kirimo umuntu yambaye imyambaro yera n'iyirabura umubikira yambaye umwambaro w'umuhondo n'igitambaro cera inzu yubakesha amatafari aturiye imiryango yera imirongo ishinze n'ikitse isizibara gera amatafari aturiye isakarishijwe n'amabati

Intebe zikozwe, mu biti, no mu vyuma, hasi hasize isima; amadirisha akozwe, mu biyo no mu vyuma; uruhome rusize ibara ryera, urusenge rusize ibara ryera, ibintu bitanga umuco, hejuru.

Ishure ririmwo abana bambaye imyambaro itandukanye imyambaro utukura, yirabura ,yera ,ibirato, udusakoshi intebe zikoze muvyuma no mubiti , intebe zifise ibara ry'umuhondo amadirisha akozwe muvyuma.

Ikibuga kirimwo amashurwe ,ingazi zubakishije amabuye, imodoka zera, inzu zubakishije amabati, hirya y'inzu hari ibiti.

Umuhora wubakishije isima inkingi zisizibara rera amatafari aturiye amadirisha akozwe mu vyuma sizibara ry'umutuku umuryango akozwe mu vyuma usizibara ry'umutuku umurongo e ushinze n'ukitse usize aragyera.

Umuhora wubakishijwe isima hasi abanyeshure bambaye imyambaro itukura y'ubururu yirabura ibirato uruzitiro gwubakishijwe ivyuma bisize ibara vy'ubururu inkingi zisize ibara ry'ubururu idari ryera uruhome gwubakishijwe amatafari aturiye amadirisha y'ubakishijwe ivyuma bisize ibara.

Ishuri ryisumbuye rifise inyubako igeretse rimwe yubatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubwugamo uri mwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri isakaje amabati atukura.

umuhoro ugizwe n'ingazi zubatse mu isima n'umucanga hirya no hino yuwo muhora hari uruzitiro rw'amashurwe, amabuye manini manini, hirya yuwo muhora hari inzu igeretse kabiri ifise inkingi zishinze n'izikiza zifise amabara yera, zubakishijwe n'amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ibendera ry'uburundi ririmwo inyenyeri iyamabara icatse kibisi y'umutuku biyera ishuri rigeretse gatatu ibitingi bisize ibara ry'ubururu imirongo ikitse isize ibara gera amatafari aturiye ibiti n'imodoka zera.

Intebe zikozwe mu biti; hasi hasize isima, ikibaho, uruhome rufise ibara ryera, amadirisha, akozwe mu biyo n'ivyuma; idare ryera, rishaje, ryatobotse.

Ikibuga cabomaguritse kirimwo ivyatsi, ibiti. Ishure ryubakishije amabati, amatafari aturiye, imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ry'ubururu ,amadirisha akozwe mu vyuma asize ibara ry'ubururu ,imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera.

Kukibuga kirimwo igiti kinini , uruzitiro rwubakishijwe ivyuma bifis'ibara ry'ubururu, ah'abana bakinira kuruvuma , inzu yubakishijwe amatafari aturiye , isakarishijwe amategura.

intebe zikozwe mu biti no mubyuma ,imeza ikozwe mu biti uruhome rwera rwirabura n'ubwicatsi kibisi idari ryera ,n'ibintu bitanga umuco.

Intebe, zikozwe mu biti; hasi hasizwe isima; amadirisha, akoze mu vyuma n'ibiyo, asize ibara ry'ubururu; isandugu, isize ibara ry'ubururu; imeza ikozwe mu biti; ikibaho, uruhome rwera.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti, hasi hasize isima, ikibaho cirabura, uruhome rwera, amadirisha agizwe n'ibiyo y'ivyuma bisize ibara ry'ubururu, umwango ukozwe mu cuma usize ibara ry'ubururu.

Ikibuga kirimwo inzira nigenzebar umurima w'ibyatsi n'amashungwe abantu bambaye imyambaro itukura nirabura inzu igeretse kabiri ifise ibikingi bisize ibaragera n'ibihome bisize ibaragera.

Ikibaho canditsweko ivyigwa, igihome cubakishije amatafari aturiye ,umusenyi n'isima, imirongo ishinze n'iyikitse isizwe ibara ryera ,umusaraba ukozwe mu giti ,hasi hasizwe isima.

Ikibuga kirimwo ivyatsi imodoka ifise ibara ry'ubururu abantu imodoka zera inzu igeretse gatatu ifise imirongo ishinze n'ikitsesi zibara ryera amatau fari aturiye sakarishije n'amabati.

Intebe zikozwe muvyuma no mubiti, Isima isize hasi amadirisha akozwe muvyuma nibiyo, Uruhome rwera.

Ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye inyambaro yera n'iyo'umuhondo amasakoshi uruzitiro rw'amashurwe amashure yubakishije amatafari aturiye uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye irya ruzitiro hara inzu irik irubakwa amashure asakarishije amabati.

Abantu bambaye imyambaro yera yicatsi kibisi ubururu isakoshi amashesheti yera ibirato vyirabura amakaramu amakaye mu ntoke itapi yumutuku.

Umuhora bakishisima hasi bikingi rusizi bara gera ry'ubururu n'iyirabura uruhome rusizi bara gera n'iryubururu ny'irabura isakarishije amabata sizibara y'umutuku ibiti n'ibyatsi .

Ibintu bitang'umuco biri hejuru , ishugwe riri kumeza , imeza ikozwe mubiti, intebe zikozwe mubiti, amakaye ari hejuru kuntebe, ikibaho, umuryango ukozwe mu vyuma .

Ikibuga kirimwo ivyatsi, igiti, inzu yubakishije amatafari aturiye, imiryango ikozwe mu vyuma, isize ibara ry'umutuku, amadirisha akozwe mu vyuma, asize ibara ry'umutuku, imirongo ishinze mw'ikitse isize ibara ryera.

Ububiko bw'ibitabo, vyo gusoma, ububati bukozwe mu vyuma, busizwe amabara y'ubururu, ibitabo vy'amabara atandukanye, y'umutuku, yera, y'ubururu; idari risize ibara ryera, igihome gisizwe ibara ry'umuhondo.

Abantu b'uruhu rwera n'urwirabura, imeza zikozwe mu biti n'ivyuma, intebe zikozwe mu biti n'ivyuma, imeza zifise ibara ry'umuhondo, abantu bambaye imyambaro y'ubururu, yera, yirabura, n'ayandi mabara, uruhome rwera.

Ikibuga kirimo igikingi cubakishije matafari aturiye hirya hari umurimo w'ivyatsi abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'ubururu itukura ibiti inzu zubakishije amatafari aturiye zisakaresheje amabati asize ibara ry'umutuku.

Intebe zikozwe umubiti no muvyuma ama meza akozwe mubiti no mu vyuma a ntapuro ku meza amakaramu abantu bambaye imyambaro yera n'iyirabura amakaro hasi uruhome rwera idari ryera ibintu bitanga umuco amadirisha akozwe muvyuma.

Ishure, rifise aho bakarabira hanze, igihome, gisize ibara ry'umuhondo, umuhora, ugizwe n'inkingi z'ivyuma, hasi hubakishije umucanga n'isima, habaratishije amabati.

Umurima w'icatsi kibisi, amashurwe, abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'ubururu n'iyirabura. Amashuri yubakishijwe amatafari aturiye asakarishijwe n'amabati.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, intebe ifise ibara ry'umuhondo, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, amasakoshi y'ubururu yirabura, abanyeshure bambaye imyambaro itukura yera y'ubururu ibihome vyera ibitambaro biri ku mashurwe vy'amabara y'ubururu, amadirisha akozwe mu vyuma n'ibitanga umuco

Ingazi zigenda zigana mu muhora ubakishijwe amabati n'ivyuma y'igahinino y'umuhorayi rihome vyubakishijwe amatafarie aturiye amadirisha akozwe mu vyuma.

Ikibuga kirimwo umuntu yambaye umwambaro w'ubururu, hino hari ivyatsi hirya hari imodoka y'umutuku, iyera, ibiti, inzu zigeretse kabiri zubakishije amatafari aturiye imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera zisakarishije amabati.

Intebe zikozwe mu biti, imyambaro y'abakinyi y'umupira, Akabati gakozwe mu vyuma kagerekeranye, ibitabo vyera, ruhome rufise ibara ry'umuhondo, isakarishijwe amabati.

Ibitanda bigeretse kabiri bikozwe mu vyuma, amamatera ashashweko amashuka afise ibara ryera n'ayubururu. Ibihome bifise ibara ryera n'iryumuhondo, n'iryicatsi kibisi hejuru harabatishije idari ryera n'ibara ry'umutuku.

Ingazi zubakishijwe amabuye n'isima, umurima w'icatsi kibisi, ikibuga, hirya y'umurima hari ibiti, inzu ifise igihome gifise ibara ry'ubururu, amadirisha yera akozwe mu vyuma.

Intebe zikozwe mu biti imeza zikozwe mu biti urubaho uruhomere rufiseibara ry'umuhondo woroshe idari ryera ibintu bitanga umuco hejuru amadirisha umwango ukozwe ivyuma hasi ku ruhome hasi zibara ry'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari aturiye isakarishije amabati amadirisha akoze muvyuma ikibuga kirimwo ivyatsi Hirya yaho hari uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye igiti cikigazi nibindi biti.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti, hasi hasize isima, ikibaho cirabura canditsweko ivyigwa, uruhome rwera, idari ryera, rikozwe n'ivyuma.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti hasi hasi zisima ku ruhome hasi hasi zibara kirabura ruhome rurimwo amabara yera n'ayoumuhondo ikibaho umuryango ukozwe mu giti amadirisha akoze zwe mu vyuma.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, imodoka yera n'iyisa n'ubururu, ibigazi n'ibindi biti, inzu ifise inkingi zisize ibara ryera, imirongo yo hasi ikitse ifise amabara atukura n'iyera, amadirisha akozwe mu vyuma.

Umurima w'icatsi kibisi, amashugwe, umuhora ugizwe n'ibikingi bisize ibara ryera, hasi hasize isima, amatafari aturiye, imirongo ishinze isize ibara ryera, uruzitiro rwubakishije n'ivyuma.

Umurima w'icatsi kibisi, inzu ifise imirongo ishinze y'ubururu n'uwukitse usize ibara ryera, amadirisha yubakishije ivyuma asize ibara ryera, amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo abantu bambaye imyambaro itandukanye y'icatsi kibisi, yirabura, y'ubururu, ivyatsi, ibiti, inzu zubakishijwe amatafari aturiye ifise imirongo ishinze isize ibara ryera isakarishijwe n'amabati.

Ikibuga gishashemwo amatafari harimwo ay'ibara ry'umutuku umurima w'icatsi kibisi ibendera ry'igihugu c'uburundi bifise ibara ry'umutuku icatsi kibisi nigera ibiti inzu z'ibakizshae ije amatafari aturiye imirongo kitse ufise ziba aragera.

Umurima ugizwe n'icatsi kibisi hirya yaho hari ibiti, hirya y'ibiti hari uruzitoro gwubakishijwe amatafari aturiye hirya y'uruzitiro hari inzu zubakishijwe amabati asize ibara ritukura, uruhome gw'izonzu rusize ibara ryera.

Ikibuga kirimwo abantu bambaye imyambaro y'ubururu yera umutuku ivyatsi uruzitiro rw'amashurwe mashure yubakishije amatafara aturiye imirongo ishinze n'ikitse insizibara gera isakarishije amabati urujitiro uwugubakishije amatafari aturiye.

Abanyeshuri Bambaye imyambaro itandukanye afise ibara ryumutuku yera yiraburabura ,iyubururu, mbere yabo hari amabido yamabara atandukanye Inzu yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha akoze muvyuma asize ibara y'ubururu imirongo ishinze nikitse isize ibara ryera.

Umuhora urimwo ingazi wubakishijwe isima, inkingi z'uwo muhora zubakishijwe amatafari aturiye n'uruhome rw'inzu rwubakishije amatafari aturiye , umuryango usizwe ibara ry'umuhondo, hejuru hari ibara ryera umuntu ari muri uwo muhora.

Ikibuga kirimwo inzu zubakishijwe amatafari aturiye, ibihome vyera zibaratishije amabati, ibiti ,hirya hari uruzitiro rw'amashurwe ,inzu igeretse kabiri ifise inkingi zikitse n'izishinze zisize ibara ryera.

Ikibuga kirimwe ivyatsi bikeya, ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, idirisha rikozwe mu vyuma bisizwe ibara ry'ubururu, isakarishijwe amabati, itangiye iyubatswe mu mabuye, higa ari amazu asakarishijwe amabatsi.

Ikibuga, kirimwo ivyatsi, imodoka yera, abantu, bambaye imyambaro yera, yirabura; ibendera zibiri, harimwo ibendera y'igihugu c'Uburundi, ifise amabara atukura, y'icatsi kibisi n'ayera; ibiti, uruzitiro rw'amashurwe; inzu, zubakishije amatafari aturiye.

Ibarabara ririmwo umuntu, uruzitiro rukozwe mu mashurwe itangi ryubakishijwe amatafari aturiye, inzu zubakishijwe amatafari aturiye, uruhome rwera rusakarishije amabati.

Amakaro hasi, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, uruhome rwera, ibintu bitanga umuco hejuru, abantu bambaye imyambaro yera n'iyirabura, impapuro ku meza; amadirisha yubakishijwe ivyuma.

Ikibuga kirimwo akazu gatoya k'icumba kimwe hasi kubakishije amabuye gafise ingazi zibiri umuryango ukozwe mu cuma gisizwe ibara ry'umutuku akabati kubakishije amabati inzu zubakishije amatafari aturiye imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera isakarishije amabati.

Ibarabara ryubakishijwe amabuye uruzitiro gwubakishijwe amatafari aturiye inzu igeretse gatatu yubakishije amatafari aturiye imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera isakarishije amabati.

Umunyeshure yambaye imyambaro yera n'iyirabura inyuma kw'ishure atari mumwidondoro w'ishure ibendera ry'igihugu c'Uburundi rigizwe n'icatsi kibisi, umutuku n'iryera umurima w'icatsi kibisi ibiti vy'amashugwe inzu yubakeshije amatafari aturiye imirongo ikitse ifisi ibara ryera.

Impuzu zimesuye, zanikiye ku vyuma, zifise amabara yera, y'umuhondo, yirabura, y'umutuku; inzu igeretse, ifise inkingi zisize ibara ry'umuhondo, n'iry'umutuku, yubakishijwe amatafari aturiye, ibaratishije amabati.

Ikibuga kirimwo abantu batonze imirongo bambaye imyambaro y'ubururu itukura yera yirabura inzu ifise uruhome rw'ubururu yubakishije amabati, amatafari aturiye.

Ikibuga kirimwo ibendera ry'Uburundi amara igizwe n'amabara y'icatsi kibisi ,umutuku niryera igiti uruzitiro rw'amashugwe inzu igeretse kabiri ifise inkingi zishinze n'izikitse zifise ibara ryera yubakishijwe amatafari aturiye isakarishijwe n'amabati.

Ikibuga kirimwo ibarabara ,ivyatsi ,imodoka zifise ibara ryera n'iry'ubururu, abantu bambaye imyambaro yirabura ,y'umutuku ,yera uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye ,ibiti vy'amashurwe uruhome rw'inzu rusize ibara ry' ubururu.

Umuntu uruzitiro kubakije amatafa raturiye ,irembo ry'uruzitiro rikozwe mu vyuma risize ibara ry’ ikiniga, inzu igeretse gatatu ikozwe n'amatafari aturiye ,imirongo ishinze n'ikitse isize ibara ry’era isakarishije amabati n'ibicu byera .

Umurima w'icatsi kibisi amashurwe ikibuga c'umupira w'amaboko inzibibakitisije amatafa raturiye uruhome rusiz ibara ry'ubururu mu idondoro w'ishure isakareshijwe amategura iryo yaho hari ibiti.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto inzu zigeretse kabiri zifise ibikingi bisizibara ryera zifise imirongo shinje n'ikitse isizibara ryera amatafari aturiye intsinge ngazi umuyaga nkuba isakarishije amabati.

Intebe ikozwe mu vyuma n'ibiti inzu yibakishije mutafari aturiye amadirisha akozwe mu iyo n'ivyuma uruhome rwera umuryango wukozwe mu cuma usizwe ibara ry'ubururu.

Ikibuga kirimwo abantu babambaye imyambaro y'ubururu itukura yera ni ye casi kibisi umurima casi kibisi amashurwe ibendera yiro c'uburundi amamatera y'umutuku inzurwa zigeretse kabiri sise bihome vyera.

Intebe zikozwe muvyuma no mubiti imeza zikozwe mu biti no mu vyuma ibitabo biri hejuru kumeza bifise amabara atandukanye ibendera ry'igihugu ca amerika igizwe namabara yumutuku yera nayirabura ikibaho kiriko ivyirwa.

Imeza ikozwe mu biti, impapuro zera ziri hejuru ku meza, itsinga z'umuyaga nkuba zifise amabara y'umuhondo yirabura amabara y'umutuku, abantu bambaye imyambaro yirabura, yera, itukura, amatafari aturiye.

Umurima w'amashugwe hirya yuwo murima hari uruzitiro rukozwe mu vyuma rusizwe ibara ry'umutuku ibikingi bisizwe ibara ryera ibiti hirya y'uruzitiro hari umurima w'ivyatsi bibisi.

Abakobwa bambaye imyambaro yirabura, imyambaro w'umuhondo, w'ubururu imituku, bapfunze ibitambara mu mutwe, afise amamenshi mu mutwe, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma hejuru ku meza hari imashini zo gushona.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye, harimwo ibara ritukura, ryera, ibara ryirabura, isakoshi, imbere yabo ikozwe mu giti, amadirisha akozwe mu vyuma, amatafari aturiye.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye yera, iyumuhondo, iyumutuku, amadirisha yubatswe muvyuma, inkingi zikozwe mu matafari aturiye, imirongo ishinze n'iyikitse isizwe ibara ryera.

Intebe zikozwe mu biti no mu byuma, mamezi akozwe mu biti no mu byuma, amadirisha akozwe mu biyo n’ivyuma, uruhome rusizibara gera urusenge rwera ibintu bitanga umuco hejuru, isima esizibara ry'umutuku, abantu bambaye imyambaro yera n'iyirabura.

Abantu bambaye imyambaro yera, amarori, inkofero zera, ama menshi, amasafuriya, uruhome ruriko amakaro yera, uruhome ruriko impapuro zera rusizwe ibara ry'umuhondo.

Ikibuga cubakijwe amatafari ,hasi imirongo isize ibara ry'umuhondo ,yirabura ,iyera uruzitiro rw'amashugwe y'icatsi kibisi ,umurima w'icatsi kibisi ,inzu igeretse gatatu, isize ibara ryera , iry'umutuku, n'iry'umuhondo.

Umurima uri mwo ibiharage, ibigori uruzitiro rukozwe mu matafari aturiye, ni n'umucanga n'isima hirya y'uruzitiro hari biti, inzu yubakishijwe amabati n'ivyuma.

Ivyuma vy'ingurukanabumenyi, vyera, abantu bambaye imyambaro yera, y'ubururu, y'icatsi kibisi, yirabura; amameza, akozwe mu biti, no mu vyuma.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto twirabura uruzitiro rw'amashugwe rw'icatsi kibisi ibiti, umurima w'icatsi kibisi ,inzu igeretse kane ifise inkingije zishinze nizikitse zisize ibara ryera amatafari aturiye uruzitiro rw'ubakishijwe ivyuma bisize ibara ryera isakarishijwe n'amabati.

Umuhora wubakishije utubuye duto duto, ibikingi bikozwe mu vyuma waratishijwe amategura, umunyeshuri yambaye imyambaro yera, isakoshi umuvo wubatswe mu musenyi n'isima, uruzitiro rw'amashurwe umurima w'icatsi kibisi, ikigazi, igiti c'ivoka, inzu yubakishijwe amatafara aturiye.

Ikibuga, kirimwo amabuye, amashurwe, umuhora wubakishijwe, hasi, isima, ibikingi bisizi ibara ry'umutuku, n'ibara ryirabura, imyango, ikozwe mu vyuma, isize ibara ryera.

Umuhora wubakishije hasi utubuye, n'umucanga ,inkingi z'ivyuma zisizibara ry'umutuku ,usakarishijwe amabati, umurima w'icatsi kibisi n'amashugwe, uruhome gubakishije amabuye n'amatafari aturiye ,amadirisha yubakishije ivyuma n'ibiyo.

Amashugwe arimwo icatsi kibisi, umuhondo, ibara ritukura n'ibara ryera, umuntu yambaye umwambaro wera afise isahani mu ntoke iriko ikirahure n'inzoga.

Uruzitiro rw'amashurwe umurima w'icatsi kibisi mwidondoro w'inzu uruhome rusizi baragera isakarishijwe amabati imiryango ikozwe mu biyo n'ivyuma.

Umuhora wubakishije hasi amakaro yera na yirabura ku mpome hasi hasize ibara ryirabura hejuru hari ibara ryera ibintu bitanga umuco hejuru igisenge gisize ibara ryera.

Entebe zikozwe mu byuma n'ibiti utumeza dukozwe mu biti no mu byuma amakaramu impapuro, iterefone, impuzu zibara ryera, ry'ubururu n'ibara ry'umutuku.

Abantu bambaye, imyambaro yubururu; imeza ikozwe mu biti, n'ivyuma; ibipapuro, icupa, inzu bariko barubaka, iri hejuru ku meza; ivyuma bisize ibara ry'icatsi kibisi, hamwe n'ibiti.

Umuhora wubakishijwe utubuye n'umucanga hasi, ibikingi vy'ivyuma umuvo ubakishijwe isima numucanga ,amashugwe umurima w'icatsi kibisi ,uruhome gubakishijwe amabuye ,n'umurongo ukitse usiz' ibara ry'umuhondo.

Abantu bambaye imyambaro yera ,n'iyirabura, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma ,hasi hasizwe isima ,amadirisha akozwe mu biyo ni vyuma, uruhome rwera hirya hari ibiti.

Intebe zikozwe mu biti, ama meza akozwe mu biti ,akabati gakozwe mu biti ,uruhome rwera ,abantu bambaye imyambaro yera n'iyirabura ,ama menshi ibintu bitanga umuco hejuru urusenge rwera.

Intebe zera abantu bambaye imyambaro yera, yirabura, y'ubururu hasi hashashe amakaro, imeza zishasheko ibitambara vyera ibitambara biri ku ruhome bicatsi kibisi vyera niz'ibara ry'umucungwe ibintu bitanga umuco hejuru, urusenge rurera.

Umuntu yambaye umwambaro w'ubururu inkofero yera afise icuma mu ntoke imbere yiwe hari icuma gifise amabara y'umutuku nayirabura ivyuma vy'amabara y'ubururu hasi hashashe amakaro ibihome bisize ibara ry'umutuku nibara ryera.

Imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, uruhome rwera amadirisha yubakishijwe ibiyo n'ivyuma, ikibaho, hasi hasizwe isima.

Umuhora wubakishijwe isima hasi isize ibara ry'umutuku, ibikingi bikozwe mu vyuma bisize ibara ryera n'iry'ubururu ,abantu bambaye imyambaro itukura ,yirabura, yera, amakaye mu ntoke ,urusenge rusize ibara ryera.

Ikintu gisohora ishusho y'ivyigwa, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma ,intebe zikozwe mu vyuma, hasi hasize isima, uruhome rurera ,amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma, ibintu bitanga umuco hejuru, urusenge rusize ibaragera.

Umurima w'icatsi kibisi, ikibuga bakinira k'umupira, ivyuma bisize ibara ryera ,uruzitiro rwubakishije ivyuma bisize ibara ryera, uruhome rw'uruzitiro rusize ibara ryera, hirya y'uruzitiro hari ibiti n'inzu zubakishijwe amatafari aturiye.

Abantu bambaye imyambaro y'ibara rya roza, inkofero ry'ibara rya roza, bafise ufukamunwa ,imyambaro yera, akabati gakozwe mu biti ,uruhome rusizi baragera.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu n'umutuku ivyuma biri mbere yabo, imeza ikozwe mu biti, imodoka isizi ibara ritukuta uruhome rusizi baragera n'umuhondo ibintu bitanga umuco hejuru.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu ,yera ,yirabura, ibitenge vy'amabara atandukanye, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma ,ama mashini yera yo gushona ,n'ayirabura ,idirisha rikozwe mu biyo ,n'ivyuma akabati gakozwe mu biti gasize ibara ryera uruhome rwera.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye y'amabara yirabura ,yera y'ubururu, intebe zikozwe mu vyuma, imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, imeza ikozwe mu biti ,uruhome rwera ,hasi hubakishije isima

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu, yera ,y'umuhondo, yirabura ,y'umutuku ,inkofero, yirabura ,ikibaho, ivyuma vy'ingurukana bumenyi ,amakaye ,iterefone, imeza zikozwe mu biti, uruhome rusize ibara ryera.

Intebe, zikozwe mu biti, imeza, zikozwe mu biti n'ivyuma; ivyuma vy'ingurukanabumenyi, icuma, gitanga amashusho y'ivyigwa, abantu, bambaye imyambaro, y'ubururu, y'umutuku, n'iy'icatsi kibisi; umwigisha, yambaye ishati y'igitenge, afise inkoni mu ntoke; uruhome rusize ibara ry'umuhondo.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, ibiti, ivyuma bishinzemo hagati uruzitiro rwubakishijwe ivyuma bisize ibara ryera uruhome rusize ibara ryera hirya y'uruzitiro hari ibiti n'inzu zisakarishije amabati asizibara ritukura.

Ikibuga cubakishije utubuye n'umucanga hasi imodoka yirabura abantu bambaye imyambaro y'umuhondo yirabura yera uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye amashurwe imodoka yera n'ibiti.

Imeza zikozwe mu biti no mu vyuma hejuru ku meza harera intebe zikozwe mu vyuma zirirabura ivyuma vyingurukana bumenyi uruhome gwera ikintu gisohora amashusho c'ivyigwa, akabati gakozwe mu biti, amadirisha akozwe mu biyo n'ivyuma.

Ibarabara ryubakishije umucanga n'isima umuntu yambaye imyambaro yera n'iyirabura, umurima w'icatsi kibisi n'amashurwe inzu igeretse kabiri ifise inkingi zishinze n'izikitse zisize ibara ryera, uruhome rwera , uruzitiro rukozwe mu vyuma bisize ibara ryera, amakaro hasi.

ikibuga kirimwo imodoka z,amabara atandukanye harimo amabara yera n'ibara ry'ikiniga igiti abantu bambaye imyambaro y'umutuku n'iyumuhondo inzu igeretse gatatu ifise inkingi zishinze zifisibara rya roza n'iry'ubururu umurongo ukitse usize ibara ryera amatafari aturiye.

Imeza zikozwe mu biti zisiz'ibara ryera, intebe zikozwe mu vyuma zifis'ibara ryirabura, umuntu yambaraye ishati y'ubururu inkofero yirabura, hasi hasize isima, uruhome rwera ,ingazi zikozwe mw'isima n'umucanga zisez'ibara ryera.

intebe zikozwe mu biti ama meza akozwe mu biti ivyuma vyingurukana bumenyi ibitambaro bishasho ku meza ifise amabara yicatsi kibisi byera na y'ubururu uruhome rwera ikibaho gifise ibipapuro vyera vy'umuhondo n'ivy'umutuku hasi hasize isima y'ibara ry'umutuku.

Akaba ati gakozwe mu biti abantu bambaye imyambaro yera bafise utufuka munywa twera nutw'ubururu ishuki rimw amabara y'ubururu y'umutuku na yera uruhome rwera.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, ikibaho, uruhome rusizibara ryera, Amadirisha akozwe mu biyo no mu vyuma, ibintu bitanga umuco hejuru bisizibara ryera ,hasi hasize Isima.

Abantu babiri bambaye imyambaro y'ubururu ni yera inkofero bambaye amarori hagati yabo hari ivyuma bariko barasudira mu ntoke bafise ibyuma imeza zikozwe mu biti no mu byuma uruhome rusizi bara ry'umuhondo bihasi hashashe amakaro.

Umuhora wubakishijwe isima isize ibara ry'umutuku, abanyeshure bambaye imyambaro yirabura n'iy umutuku bafise amakaye mu ntoke, ibikingi vy'uwo muhora bisize ibara ry'ubururu bikozwe mu vyuma, urusenge rusize ibara ryera, amashure asize ibara ryera asakarishijwe n'amategura.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara y'ubururu icatsi kibisi ama meshi icuma bafise mu ntoke, uruhome rusize ibara ryera risakarishijwe amabati n'ibiti ibintu bitanga umuco hejuru.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, ama meza akozwe mu biti no mu vyuma, abantu bafise imyambaro yera y'umuhondo, yirabura, y'umutuku, y'ubururu. Uruhome rgubakishijwe amatafari aturiye inkingi zisize ibara ry'umuhondo.

Umurima w'ivyatsi bibisi abantu bafise amasuka bambaye imyambaro itukura, yera, yirabura iy'ubururu inzu igeretse kabiri ifise imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, amatafari aturiye.

Ibarabara ry'ikaburimbi ryashize uruzitiro rukozwe mu vyuma sizibara ry'umutuku ibikingi bikozwe mw'isima n'umucanga ibiti amamodoka afise ibaragera n'iry’ubururu.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu yirabura ibirato amamezi akozwe mu biti asize ibara ryera n'iry'ubururu igihome gisize ibara ry'ubururu inkingi isize bara ryera ibintu bitanga umuco hejuru.

Umuntu yambaye imyambaro y'ubururu unkofero yera afise icuma muntoke ivyuma bifise amabara atukura amabara yera ibihome vyera amabara y'ubururu.

Uruzitiriro rw'amashurwe nzigerekeranye gatanu ibikingi bisizibara ry'ubururu ryera na yandi mabara abisakarishije amabati asize ibara ritukura.

Intebe zikozwe mubiti n'ivyuma , imeza zikozwe mubiti n'ivyuma, ibitabo biri kumeza hejuru, amadirish'akoze mubiyo n'ivyuma, idare ryera , amashurwe ari kumeza.

Ivyatsi, amabuye muhora wubakishisima hasi uruhome rgubakiej amabuye ruhome gubakije amatafari aturiye imikingi bisize ibaragera uruhome rwera.

Inzu y'inama ,isima isizibara ry'icatsi kibisi, intebe zikozwe mubiti, imeza zikozwe mu biti, ibitambara birimwo Amabara y'umutuku, na yera ,uruhome rwera ,itsakarishije Amabati n'ivyuma.

Umuhora, wubakishijwe isima n'umucanga, inkingi zawo zikozwe mu vyuma; umuntu yambaye umwambaro wirabura n'izera, uruhome rw'inzu rwubakishijwe amabuye, uruzitiro rugizwe n'icatsi kibisi.

Ivyuma vy'ingurukanabumenyi, intebe zikozwe mu biti, no mu vyuma, imeza zikozwe mu biti, no mu vyuma, ububati bukozwe mu biti, burimwo ibitabo bitandukanye; hejuru, hari ibintu bitanga umuco.

Abantu bafise uruhu rwera n'urwirabura, bambaye imyambaro itukura, iyera n'ayandi mabara atandukanye, imeza zikozwe mubiti no muvyuma, amacupa ari hejuru ku meza, ikaramu n'impapuro vyo muntoke.

Abantu, bambaye imyambaro y'ubururu, bariko barasudira ivyuma; mu ntoke bafise inyundo, bafise ubufukamunwa, bw'amabara atandukanye, inkofero z'ibara ry'umuhondo.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu vyuma no mu biti, isize isima hasi, ivyuma bisohora amashusho y'ivyigwa, hejuru hari ibintu bitanga umuco, impome zera.

Ikibuga, kirimwo amabuye, imodoka, ishurwe, uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye; umuntu yambaye imyambaro y'ubururu, inzu igeretse gatatu, ifise inkingi zishinze, n'izikitse, zifise ibara ryera, uruzitiro rwubakishijwe ivyuma, rusize ibara ryera.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye amabara yera y'umuhondo yirabura y'umutuku y'ubururu umukobwa afise ama meshi urubeya ruri hagati y'abantu ama amadirisha yubakishijwe ivyuma.

Abanyeshure bambaye imyambaro itukura yera, yirabura ,umwigisha yambaye imyambaro yirabura ,ivyuma bisohora amashusho y'ivyigwa, ibintu bitanga umuco biri hejuru, hasi hari amakaro.

Ikibuga kirimwo abantu ibiti binini uruzitiro rugizwe n'inkingi zubatswe n’isima n'umucanga ivyuma bisize ibara ry'umutuku.

Abantu bambaye imyambaro itukura, y'ubururu, imashini yo gushona , imeza, uruhome rusiz'ibara ryera.

Abantu bambaye ibirato imyambaro y'ubururu, y'umutuku ,yirabura n'ibara ry'umuhondo .Bambaye ibintu muntoke bafise ivyuma bariko barabaza intebe mu biti amatafari aturiye, umurongo ushinze usize ibara ryera imiryango ikozwe mu vyuma imisizi ry'ubururu.

Ibikoresho vyingurukana bumenyi ,abanyeshure bambaye imyambaro y’ubururu ,umwigisha ari mbere afise inkoni muntoke ,icuma gisohora amashusho y’ivyigwa ,intebe ikozwe mu biti, imeza zikozwe muvyuma no mu biti, amadirisha akozwe mu vyuma ,uruhome rusa nk’umuhondo.

Ishure ririmwo intebe, zikozwe mu vyuma no mu biti, hasi hasize isima, ikibaho cirabura, uruhome rwera, amadirisha akozwe mu vyuma, idari ryera.

Abantu, bambaye imyambaro itukura, yirabura, hirya y'abo, hari inzu ifise igihome cera, ifise uruzitiro rw'ivyuma, bisize ibara ry'umutuku; imiryango ikozwe mu vyuma, isizwe ibara ry'umutuku.

Ibarabara ry'ika burimbu ryamenetse abantu bambaye imyambaro y'ubururu ibiti uruzitiro rukozwe mu vyuma bisizw ibara ry'umutuku ibikingi bikozwe ni umumusenyi n'isima.

Abantu bambaye imyambaro yirabura, itukura, y'ubururu, bambaye ibintu k'umunwa, ibirato, intsinga z'umuriro, ivyuma vyinguruka na bumenyi, uruhome rusize ibara ry'ubururu ryoroheje, idare ryera, ibintu bitanga umuco hejuru.

Ikibuga kirimwo abantu bafise imyambaro itandukanye bibararyera ry'umuhondo yirabura uruzitiro gubakeshejwe amatafari aturiye ibiti inzu igerekeranye kabiri iruhome rusiziba bara ry'umuhondo inkingi zishinze zifise ibara ryera.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, hasi hasizwe isima, imbere hari ikibaho cirabura, uruhome rwera, amadirisha akozwe mu vyuma, idari ryera.

Intebe zikozwe mu biti ni mu byuma hasi habakishije amakaro ikibaho kiriko ibyigwa uruhome rwera ibintu bitanga umuco amadirisha akozwe mu byuma no mu biyo.

Uruzitiro rw'amashurwe, ibihome vy'inzu bifise ibara ry'icatsi kibisi, amabara yera, inzu z'ubakishijwe amabati atukura, imivo yubakishije isima n'umucanga.

Ikibuga kirimwo amabuye , imodoka zera, ibiti , inzu igeretse kane, ifis'inkingi zishinze n'izikitse, zisize ibara ryera , uruhome rusiz'ibara ryera , isakarishije amabati.

Abantu bambaye imyambaro irimwo amabara yera nay’irabura imbere yabo hari imeza ikozwe mu giti hariko amakaye hariko nama mashine yogushona.

Icuma, gisohora amashusho y'ivyigwa, abanyeshuri, bambaye imyambaro yera, y'umutuku, yirabura; umukobwa, afise amamenshi, intebe zikozwe mu biti, no mu vyuma, imbere hari umwigisha, uruhome rurera.

Abantu bafise imyambaro yera nirabura imeza ikozwe mubiti no mu vyuma amakaye ari hejuru ku meza n'amamashine yo gushona ari hejuru ku meza.

Intebe zikozwe mu biti no mu vyuma hasi hubakishshe amakaro abantu bambaye imyambaro yera yirabura idari rirera uruhome rwera amadirisha akozwe mu vyuma ibintu bitanga umuco.

Ikibuga, kirimwo umurima, w'icatsi kibisi, ibiti, hirya, hari amashure yubakishijwe amatafari aturiye, amabati; hirya y'aho, hari ibiti.

Umuhora urimwo umuntu yambaye impuzu zirabura hubakishijwe Isima numucanga .Ubaratishije amabati inkingi n'izivyuma umurima urimwo ibigori .Inzu yubakishije amatafari aturiye isakarishije amabati hirya yaho hari ibitoki.

imeza zikozwe mu biti no muvyuma abantu bambaye imyambaro yera yirabura y'umutuku amakaramu impapuro amadirisha akozwe muvyuma uruhome rwera idari ryera ibintu bitanga umuco

Ishure rifize uruhome rusizi ibara ry'umuhondo imanitse ko ibipapuro biri ku amatangazo atandukanye amatafari aturiye u murongo ukitse usizwe ibara ryera.

Umuhora wubakishijwe hasi amakaro, uruzitiro rukozwe mu vyuma, inkingi zisize ibara ryera, uruhome rusize ibara ryera. Hejuru hasakarishije amabati, hariho n'ibintu bitanga umuco.

Umurima uri mwo icatsi kibisi uruzitiro rw'amashugwe uruzitiro rw'ivyuma inzu igeretse gatatu inkingi zifise amabara yera uruhome rugizwe n'amabara yera n'ayo umuhondo ibendera ry'igihugu c'uburundi rifyibara ritukura icatsi kibisi ni je.

Ingazi, uruzitiro rukozwe muvyuma bisize ibara ryubururu, ingoma , igisimbo, umuryango ukozwe muvyuma bisizwe ibara ry’ubururu.

Abantu bampaye imyambaro itandukanye y'amabara yera ,yubururu, yirabura y'umuhondo, amameza ,amaterefone ikibaho n'uruhome gwera .

Ikibanza kiriko gitangirwamwo impamya bushobozi abantu bambaye imyambaro irimwamabara y'umutuku, yirabura n'ubururu, inkofero zirabura n'iz'ubururu itapi iri ifisibara ritukura n'ibiti vy'ibigazi biri hirya.